Bitima byekhumeetsi bili khumeetsi kameetsi kamakali ela butima bino bilala byawandikhiwakho "empara cape town" nga nimwo muluzungu, ela khulikho ni babaandu balikho binayu bino bali khuvuga kamaato kano.

Umundu ukhowama mu'nzu i'mbotokhelefu iye bunyaasi wetyukhile bibindu khumurwe ela aluwande nawo waliwo khayu khabotokhelefu kabonekhane nga khasitoowa khakama khebilimwa ela aluwande nawo iliwo kamatoore kamakali ni bisaala nabyo bileyi

Babaandu babili bali ukhwinyaya kumwinyawo ela khabenyaya kumwinyawo kwebu kulikho bulowo ni bubundu bumali bwekhukendeselamo ela bandu bano bekhaale khuna khundebe ye bisaala ela ni kumwinyawo kuno bakukhola mubinayu mumbawo tsye bisaala.

Babana bawambile shi i'nah ipicha i'yipa bifananyi bemiile siimbi ni'nzu imbotokhelefu iye bunyaasi mutwela uwambile ali akari e ebabili elah uwashe mutwela naye wekhengile byesi uwashe khamulikha

Bisolo bileyi bibili kugendela mu bunyaasi ela bisolo bino bilimo kamapalapala ne bisolo bino byabonekhane inga muluzungu byesi balanga bari tsi'giraffe tsili mu bunyaasi buleyi ni bubwimbi bunyaasi bulala bubwomu bulala bubisi.

Babandu babekhale khu pikipiki khulikho uwekhasi ni uwesani khabavuga ela mutwela niyo khovuga khababotokhelela inaayu yesi khulangile khuri roundabout ilikho bipande ilikho ni bifanayi bibumbe byafaana tsinguke.

I'nyanza i'mboofu ilikho lilyaato, lilyaato lilikho umundu wasutile bibindu, bibindu bili murangi iya. orange ni rangi ikhamanyikhane bulaye tawe, ela khulyaato khuno khulikho i'bindela iya Uganda

Babandu babili be bezu bazungu mutwela umukhaasi mutwela umusaani umusaani wasutile khali nga khakhaato mukhoono wasutile i'bag ni bibindu i'bindi mukhoono ela umukhaasi uyu wakwalire sikwaro sikwaro khumurwe simali, umusaani wakwarile i'mbaale i'nyimbi

Babaana bakali babemile mwi dinisa, Babaana bano bafwanile babakwarire uniform ela babaana bano sibamanyikhaane oba besinde ni bekhaana tawe. Mwi dinisa lino silili liboofu nabi tawe ate baliwandikhakakho ni tsinoni.

Umundu uwesikhaasi wasutile umwana khumukongo weboyele sitambala khumurwe warelekho bubuma mu mu khumukhoono kwewe ali munimilo ela umwana esa sutile khakoona ela munimilo muno mulimo kimisaala kya green

Tsikhafu tsimbesemu tsili khulya bunyaasi bunyaasi buno sibuli buleyi tawe buli bubwimbi ela tsikhafu tsino tsatsowa tsintsiga ela tsafanile tse shisaali, tsikhafu tsino tsili khulya bunyaasi buno bunyaasi mbawo buli bubwomu naabi ta tsatsowa tsintsika.

Kumukhono gwo umundu umumali gwa hambile tsimwanyi tsimwanyi tsino tsindala tsindobe naabi tsindala setsili tsindobe taawe ela khulikho ni tsitsindi tsitandikhile ni khubolela tsatandikhile ni khurusa kameetsi mumwanyi tsino ela kumukhono kuno kwaleeyakho ni kamtere nenga sili naabi taawe

Bisaala bili mu lukoba bibindi bili khu lukiingi angaki eh bibindi ela mulikamo ni tsi line namwo mu line muno namwo mulikamo bindu nga bisaala. Bisaala bino sibili bikaali nabi tawe ela wabawo nawo ni bunyaasi bubisi ni bulala bubwoomu.

Babandu babasaangalile bakali balala khabakhina umulala kha a'apa i'ngoma ukundi naye wekhaale busa a'asi balala khabakhina bukhino ela ukhowuupa i'ngoma yino ali uwekhaasi wakwalire khumukhoono i'saawa wakwalire i't-shirt i'waanga ilimo ni tsi colour tsitsindi